Omusiri muhango gw'omuceeri kandi n'omusiri muhango gw'ebicoori eri aha mwanya gumwe kandi omusiri gw'ebicoori gwiine erangi ya kinyaatsi munonga.

Omushaija aine omukazi aha piiki, omukazi akwatsire ekiveera n'omukono gwe ogwa bumosha kandi ahanikire ekintu ahaiguru ekintu ekirikwiragura akihanikyise omukono gwe ogwa buryo kandi aha rubaju rw'egyo piiki hashutamiho omushaija ataire piiki yaabo omugongo kandi ariyo naareeba omu ntundubare

Enjojo nkuru n'ezindi nto, ziriyo zicumisire eminwa yazo ahansi kandi aha rubaju rw'ezo njojo hariyo ebiju bibiri. Kandi ebyo biju bibiri biri ahansi y'emiti y'ebitaagi.

Omukazi omwe ajwire omwenda gurikwiragura, akwastire omu bijuma kandi naaguza ebijuma nk'emiyembe, enyaanya, enanaasi, amoozi, nana ebindi bijuma.

Omushaija ajwaire empare erikwiragura kandi aine enkofiira erikwiragura, akwaitse ekintu kirikwiragura omu mukono gwe ogwa buryo. Kandi ariyo naaza kukwata aha kindi n'omukono gwe ogwa bumosho.

Abakazi baingi bashutami kandi buri omwe naareeba orubaju rye kandi betwekyereire aha mitwe yaabo nk'abasiramu.

Omushaija ajwire omwenda gwa mutare, ayekomire omwenda omu maraka n'aha munwa gwe ogurikutukura kandi ajwire n'empare erikwiragura nana enkofiira ey'arangi ya kinyaatsi

Abakazi mushanju, bashatu bahekyire abaana babo. Bajwire enkwanzi nyingi omu maraka gaabo n'ezindi omu mitwe yaabo Kandi n'abakazi bamwe omuri bo bajwire emiringa aha mikono yaabo.

Emisi ebiri y'ebicoori gumwe aha mukono gwa bumosho n'ogundi aha omukono gwa buryo. Ahagati y'egyo misiri hariho omwanya gutabwirweho bicoori gutiine kiriho.

Abashaija nana abakazi kandi omwe omuri abo bariyo nibateeza ebiti engoma ibiri kandi enyuma yaabo bantu hariyo emiti mingi y'amababi ga kinyaatsi kandi enyuma yaabo nabo hariyo emotoka

Ente zinami zitaire eminwa ahansi nizirya ebinyaatsi kandi aha rubaju rw'ezo nte hariho emiti miraingwa y'amataagi.

Omuntu omwe arikurebeka emikono ye yombi akwatsire ekyenyanja kandi omukono gumwe gukwastire ahakuza kugaruka ow'omukira kandi ogundi gukwastire aha kugaruka aha mutwe.

Ekinyonyi ky'omunwa gurikwiragura kandi ky'erangi ya kinekye kiteekami aha kataagi k'omuti gw ekika kya karwenda.

Omushaija atekire amaju ahansi. Atiire engaro ze aha buso kandi ajwire omwenda gurikwiragura ahaiguru kandi n'enkeito ziri kwiragura Kandi aine enkofiira yabavugi ba piki aha rubaju rwe.

Emikono ey'omuntu omwe ekwatsire aha mapesha ga karimagyezi Kandi aha mukono gw'ogwo muntu ogwa bumosho hariho eshaaha Kandi aha rubaju rwa karimagyezi hateekireho akakyebe.

Obwato bw'erangi erikwiragura burimu omushaija ajwaire emyenda erikwiragura ayemereire Kandi obwaato obu buri ahamutwe gw'amaizi.

Omushaija ayemereire akwatsire ekintu kirikwiragura omu ngaro ajwaire omwenda gurikutukura n'omukazi ashutami aha rubaju rw'omushuburo gw'enyanya nana empagara z'eminekye.

Abakazi bezirikire ebitambi Kandi bajwaire n'emyenda erikushushana omwe ariyo nateera engoma ajwaire busha Kandi abajwaire ebirikutukura bariho nibatagurira .

Omwanya ogwerundanirwamu motoka zirimu motoka za takisi kandi gurimu n'abantu bakye bakye abarimu nibatambura .

Embogo ina z'erangi erikwiragura ibiri buri emwe neeshoka omuhanda gwayo kwonka ezindi ibiri ziriyo nizisindikana nizicumutingana

Omuti gw'amataagi maingi kandi gwine amababi g'erangi ya kinyaatsi kandi amababi maingi. Enyima yago hariyo erangi ya bururu.

Abashaija babiri beemereire aha miryango ebiri y'akaju kakye, omwe akwitse aha nkofiira kandi ondiijo akwitse aha kantu kiine obwoyo burikwiragura, omwe akwitse enkoni omu mukono gwe gwa buryo kandi ondiijo akantu akarikwera akakwatise omukono gwe gwa buryo

Ekinyonyi kimwe ky'erangi ishatu, emwe erikutukura eri omu mababi n'omu mabondo. Endiijo eri aha mutwe y'erangi ya bururu kandi n'omunwa gurikwiragura kiteekami aha kikungu ky'eitaka.

Abeegi bari omu kibiina kandi baine omushomesa waabo aha rubaho, abaana abeegi bajwire emyenda erikutukura kwonka omwe omu baana tarikureeba aha rubaho, aimukize enkumu ibiri naazorekyeza enyima

Amaizi mingi g'okuhimintika omu kahanga, kandi akahanga k'okuruga ahagati y'obushozi bubiri kashwekirwe ebishaka by'erangi ya kinyaatsi.

Obudeeya bubiri burimu emicungwa. Akamwe karimu emicungwa hatarimu na gumwe ogushazireho. Reero akandi karimu emicungwa reero n'endiijo ebiri eshazirwemu kabiri kabiri.

Abakazi bataano omwe ashutami, abandi banana bemereire bari omu maisho g'ebiju bw'ebifuuha ebyombekiise ebiti omu rubaju kandi eby'obufuha bushakize ebinyaatsi.